Labadala bayayesaba ijekiseni. Owesibhedlela umongikazi ugqoke amagilovisi selungiselela ukuhlaba umama ohleziyo. Uvalile amakhala wavala lekhanda lakhe

Abezempilakahle bavakatshele emakhaya. Bahambe ngebhasi enkulu elombala omhlophe besiya fundisa izakhamizi indlela okumele bazivikele ngayo emikhuhlaneni eminengi. Abantu abasekhaya yibo abagula kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi abantu begeze izandla ngaso sonke isikhathi bayabe bezivikela emikhuhlaneni eminengi ngakho umuntu loba eqeda ukuphuma esambuzini kumele ageze izandla ukuhlanzeka yinto enhle kakhulu empilweni

Abantu bamile balinde ukuhlatshwa ngabezempilakahle, bakhona abazemphilakahle bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka bavale amakhala kanye lomlomo. Bahlaba abantu ijekiseni bebavikela emikhuhlaneni eminengi.

Umama uhlezi, ubophe ubuso. Uvalile umlomo wakhe. Bamhlaba ijekiseni engalweni ngowezempilakahle ogqoke okuluhlaza phezulu. Laye uvalile umlomo. Kukhona abanye abahleziyo abantu.

Abezempilakahle abasesibhedlela bagqoke impahla ezingafananiyo. Omunye ugqoke impahla eziluhlaza. Bavalile amakhanda , abesilisa kanye labesifazana bavala lamakhala.

Abezempilakahle abagqoke izigqoko ezitshiyeneyo. Omunye ugqoke okuyipink omunye ugqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka. Bonke bavalile amakhanda abo kanye lobuso. Abanye bayahlekelela baveze amazinyo amhlophe abesifazane labesilisa.

Omama siyababonga yikho bebizwa kuthiwa zimbokodo, omama basukume ngobunengi beqinile besiya esibhedlela ukuyahlabisa abantwana babo abancane amajekiseni bevikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo ehlasela abantwana abancane.

Omama bahlezi labantwana, abanye njalo baphethe abantwana abancane. Abezempilakahle bayanathisa abantwana uchago. Bayajabula abantwana. Benzela ukuthi abantwana imzimba yabo ihlale iiqinile.

Abantu bezempilakahle abasemkhankasweni , abanye baguqile abanye bamile , kuhlangane abesilisa labesifazane , bagqoke izikipa ezifananayo , bagqoke izikipa ezilombala omhlophe

Amanzi kuqakathekile ukuthi ngasosonke isikhathi ehlale ehlanzekile ngoba abantu benganatha amanzi angahlanzekanga bayabulawa mukhuhlane wesihudo. Kuqakathekile ukuthi abantu behlale benatha amanzi ahlanzekileyo ngasosonke isikhathi.

Abezempilakahle sebeqedile ukufundisa abantwana besikolo sebezijabulele kanye labantwana besikolo. Abantwana bagqoke amayembe alombala olithanga baphakamise izandla emoyeni kanye labezempilakahle.

Abezempilakahle bavaketshele esigabeni bahamba bebhoda bayanathisa abantwana imithi. Bavikela abantwana emkhuhlaneni eminengi esikhona elizweni. Abantwana bahlezi abazali balinde abantwana babo abanye bamile.

Abantwana besikolo abamileyo, abanye bethwele amankomitsho. Kulathafula amabili, abanye njalo sebenatha. Banatha amanzi. Abanye bathwele amankomitsho oluhlaza, omunye uthwele elombala amhlophe.

Indawo lapho okukhiwa khona amanzi kumele kuhlale kuhlanzekile ngasosonke isikhathi kungelangcekeza .Abantu abanengi abazokukha amanzi abathwele amabhakede alombala olithanga abantwana kanye labantu abadala

Abezempilakahle basemhlanganweni abaselisa kanye labezifazana abahleziyo phambili kukhona amathathu iziphathamandla ezihleziyo yizo ezikhulumayo labanye babo abahlezi phansi abanengi.

Omama basendaweni lapho okukhiwa khona amanzi okulempompi ezimbili umama uhle wabuya lenditshi usegezisa umntwana abanye njalo basakhelela amanzi kukhona izigubhu ezilombala olithanga.

Nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osuhluphile elizweni, abezempilakahle iskhathi esnengi bayahlala phansi omunye lomunye afake umbono indlela abangavikela ngayo umphakathi kulowo mkhuhlane.

Umama usejabulile. Ukhangele umntwana wakhe omlethe esibhedlela egula. Ngemuva kokubana abezempilakahle bamhlabe ijekiseni umntwana ubesesizwa ngcono, umama ubesejabulile. Kubuhlungu ukugulelwa ngumntwana.

Umama othwele umntwana umbhabhulele phambili. Uzokukha amanzi ubambe impompi, uthwele ibhakede elilombala omnyama okha ngalo amanzi. Ngemuva kwakhe kulezihlahla eziluhlaza ezinkulu.

Abezempilakahle abamileyo, abanye bagqoke amajazi amhlophe, abanye bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Abesilisa kanye labesifazane. Kukhona owesifazana ogqoke i siketi esilombala olithanga.

Abantu bezempilakahle abahleziyo, abesilisa kanye labesifazana. Amadoda agqoke amabhatshi amnyama, bafaka iyembe emhlophe. Wabopha lethayi elombala obomvu. Phezulu kwetafula kulezigubhu zamanzi.

Kuqakathekile ukuthi amanzi esiwanathayo ngaso sonke isikhathi ehlale ehlanzekile. Amanzi ayimpilo njalo amanzi ayanceda kakhulu nxa izandla zingcolile, kuqakathekile ukuthi umuntu ageze izandla ukuze engabi lamagcikwane amanengi ezandleni.

Abezempilakahle bahlezi abesifazana kanye labesilisa ezitulweni ezilombala omhlophe kukhona itafula enkulu phezu kwetafula kulezigubhu kukhona njalo lamabhuku ababhalela kiwo.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo kulabantu abamileyo phambili kwesakhiwo abesilisa kanye labesifazana. Bagqoke kuhle kakhulu njalo bahlanzekile abanye bayabobotheka bajabulile bonke.

Owesifazane ohlezi ebhentshini ogoqe izandla ubukeka njengomuntu ocabanga nzima uhlezi endlini ulefasiteli ngemuva kwakhe. Kumele adinge umuntu wokuxoxisana laye ngoba engacabanga kakhulu uyacina esehlanya

Umama uhlezi ebhentshini ucabanga nzima uyedwa uphakathi kwendlu. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elohlupho olumhluphayo adinge umngane wokuxoxisana laye ngoba engahlala eyedwa uyacina kwesinye isikhathi esehlanya ngokucabanga kakhulu.

Abantu abahleziyo esibhedlela sabantu abagula ingqondo abezempilakahle. Omunye owesifazane olukileyo ikhanda, ogqoke okumhlophe ngemuva kwakhe kukhona njalo owesifazane ogqoke amagogolosi lejakhethi elilombala obomvu phezulu.

Abesifazana, omunye ugqoke isikipa esimhlophe. Uthwele ithulusi, esetshenziswa ngodokotela esibhedlela, nxa behlola ukutshisa komzimba. Kwesinye isandla, uthwele umakhalekhukhwini. Omunye owesifazana, uthwele umntwana.

Ubaba uhlezi, usehlanya uselobungozi emphakathini sebeze bambopha izandla ngezankosi. Kukhona abantu abamileyo ngamuva kukababa besilisa kanye labesifazana.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo bekulezethekeli namuhla. Bekugcwele abesilisa kanye labesifazana. Abanye bequthile, abanye bemile njalo indlu akade bekiyo ibileminyango iphindwe yapendwa imiduli.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo, phambili kwesakhiwo emnyango nxa ungena, kumile abantu abesilisa kanye labesifazana abagezileyo abahle abanye baveze amazinyo amhlophe, amanye amadoda agqoke amasudu.

Izakhiwo ezinengi kugcwele izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza. Kukhona njalo utshani obuhle phansi obuluhlaza. Kuyabukeka ,izakhiwo ezinye ziphendiwe imiduli.

Elabholitholi kwelethebuli elikhulu. Phezulu kwethebuli kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo, kanye lezigubhu ezimbili ezilembala omhlophe. Ngaphansi kwethebuli, kulezigubhu njalo lamabhokisi alemithi.

Esibhedlela kumele kuhlale kube yindawo ehlala ehlanzekile ngaso sonke iskhathi, ngoba kubuya abantu abanengi abagulayo. Umuntu nxa egula kumele ehlale endaweni ehlanzekileyo phansi esamendeni kuyacazimula.

Abantu abasesibhedlela abesilisa Kanye labesifazane. Omunye ugqoke impahla ezimhlophe omunye ugqoke isikipa esimhlophe lebhulugwe elimnyama lengwane ekhanda phambi kwabo kukhona ogqoke impahla eziluhlaza.

Elabholitholi kulephetshana elimhlophe elinamathiselweyo emdulwini. Iphetshana leli libhaliwe ngamabala abomvu, laphinda labhalwa ngamabala amhlophe.

Esibhedlela kumbe ekiliniki kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Kukhona njalo izindlu lapho abagula kakhulu abalaliswa khona ngodokothela. Kweyinye indawo kuyabe kukhona isibhedlela lapho abantwana abalatshwa khona bodwa abancani.

Indawo ezinengi kungaba sezibhedlela kumbe emaklinika zandise ukuba lebhakane amasangweni ungakangeni eliyabe libekiwe ibizo lendawo ukuze abantu benga lahleki lemithetho yaleyondawo iyabe ibhaliwe layo.

Abantu abathathu abahleziyo abezempilakahle ababili ngabesilisa oyedwa ngowesifazana uhlalele ekucineni ugqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhona omunye owesilisa ogqoke amagogolosi omunye ugqoke ikepesi.

Ekiliniki kumbe esibhedlela kukhona indawo elotshani obuluhlaza lezihlahla ezihlanyeliweyo ezinkulu kukhona njalo amabhakane abhaliweyo ngokumhlophe atshengisa abantu ukuthi indawo leyi yiphi

Lezinsuku laloba indawo ungayazi usiya esibhedlela awuthwali nzima sokulamabhakani ayabe ebhaliwe esangweni lesibhedlela kumbe ekliniki uhle ubone ngebizo laleso sibhedlela liyabelikhona ebhakaneni

Emdulwini elabhorethori kubhaliwe ngamabala amnyama. Kumele nxa ungakaphumi elabhorethori, uqale ugeze izandla zakho ngoba uyabe ubambe imithi eminengi etshiyetshiyeneyo ngakho kumele izandla zihlanzeke.

Esibhedlela kukhona indawo elotshani obuluhlaza obuqunywayo kuhlanyelwe lezihlahla ezenza kube kuhle esibhedlela kukhona njalo ibhakane eliluhlaza elibhalwe ngamamabala amhlophe elinye eliseceleni elilamabala amhlophe.

Umtshina omkhulu owokuhlola abagulayo, umtshina lo utholakala esibhedlela usetshenziswa njalo ikakhulu ngodokotela yibo abakwazi ukusebenzisa imitshina leyi nxa behlola izigulane.

Umuntu usesibhedlela uhlezi eceleni kwakhe kumile udokotela owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe ezandleni wagqoka amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu kwetafula kulomutshina omhlophe ohlola ngawo umuntu iBp.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongilazi kukhona indlu lapho abahamba besiya fundela khona okuyabe kungcwele imitshina kukhona njalo lezitulo zokuhlala lamafasitela angenisa umoya umduli upendiwe

Abafundi sebethabile akade befundela ukuba ngodokotela. Khatesi sebezahamba esibhedlela bayesebenza. Sebeqedile izifundo zabo bahle baphiwa izethifikhethi zabo. Bamile bagqoke amajazi amhlophe bathwele izethifikhethi zabo.

Indawo ezinengi kungaba sesibhedlela kwandise ukupendwa emdulwini ngependa alombala olithanga njalo kuyabe kunamathiselwe amaphetshana ngabezempilakahle ayabe efundisa izigulane ngemikhuhlane etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo kumaphetshana lawa anamathiselwe emdulwini.

Abezempilakahle abamileyo bagqoke amajazi amhlophe abesilisa kanye labesifazana indlu abami kiyo ilemitshina eminengi eyokuhlola izigulane kukhona njalo amafasitela angenisa umoya .

Abantu abasendlini abezempilakahle. Abanye bamile, abanye njalo bahlezi ezitulweni, abesilisa kanye labesifazana. Amadoda agqoke amasudu amnyama, lamayembe amhlophe, abanye bafaka lamathayi alombala obomvu.

Abantu bezempikahle abamileyo abanye bagqoke izikipa ezemhlophe abesilisa kanye labesifazana osekucineni ugqoke impahla eziluhlaza ngemuva kwabo kulamabala abhaliweyo ngokumhlophe.

Abezempilakahle nxa behamba bebhoda esigabeni bayabe bejikela abantu okungamaphetshana okuncane okumhlophe okuyabe kubhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo aluhlaza okwesibhakabhaka.

Abezempilakahle bafakile usuku lapho benxusa ikakhulu omama bevikela omama emkhuhlaneni we"cancer" osukhona ohlasela izibeletho zabo mama ngakho bacele omama ukuthi bebuye esibhedlela ngalolo suku.

Isibhedlela esithethe iminyaka emibili lokhe bezama ukusiyakha ,sesize saphela siyakhwe kuhle kakhulu .Sibhaliwe phezulu, uhulumende uyabuya ezosivula lesi isibhedlela siqale ukusebenza.

Umama uyagula ubulawa lizinyo uyahaluzela uyangena esibhedlela isango lihlala livuliwe eceleni kwesango kulebhakane esinamathiselweyo elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo

Ezibhedlela sokugcwele imitshina .Minengi imitshina etholakala ezibhedlela .Njalo imitshina leyi iyahlola abantu abagulayo .Isetshenziswa ikakhulu ngodokotela .Ilombala omhlophe .

Esibhedlela eminye imithi ilobungozi abayisebenzisayo ingabe itholakala emalabhorithori njalo iyabe iphakathi okungamagajana okuncane okulezivalo eziluhlaza. Ngakho abezempikahle bayazivikela ezandleni nxa sebebamba leyo mithi.

Esibhedlela kulendlu elesofa lapho odokotela abahlala khona. Kulomtshina eceleni kwemduli omkhulu omhlophe. Kukhona njalo umbheda olamalembu aluhlaza okwesibhakabhaka lamhlophe, lomqamelo lapho isigulane sifika silala khona.

Esibhedlela kulezakhiwo ezinengi. Ungangena phakathi kukhona indawo lapho abalapha khona abantwana abancane kube sokusiba lendawo lapho abalapha khona abantu abadala, abalatshwa endaweni efananayo.

Indawo ezinengi, kungaba sesibhedlela kumbe ekiliniki , ungakangeni esangweni kwandise ukuba lebhakane elikhulu elibhaliweyo ibizo lesibhedlela. Nxa ungena esangweni kulezakhiwo ezinengi, kukhona njalo lezihlahla phakathi.

Esibhedlela kukhona amathulusi asetshenziswa ngodokotela nxa belapha abantu. Bayabe bewafake emabhokisini amakhulu alombala omhlophe anamathiselwe amaphetshana amancane amhlophe abhaliweyo ngamabala amnyama

Esibhedlela sokulemota ethwala abantu abagulayo. Imota elombala omhlophe lomzila obomvu. Ngemuva ilevili elimnyama, imile emahcekeni esbhedlela.

Esibhedlela kukhona indawo elotshani obuluhlaza phansi, lezihlahla ezincane ezinhle ezihlanyeliweyo njalo abantu bayabe bekhona abalande ukuzolatshwa, esibhedlela kugcwele amafasitela amanengi angenisa umoya.

Inqola esetshenziswa ngabantu abalimeleyo njalo kumbe ngabantu ababuya begula kakhulu. Abangakwanisi ukuzihambela. Bayahlala enqoleni le ilamaviri. Umuntu ubusumfuqa uyemfikisa lapho ofuna ukuyakhona.

Esibhedlela kugcwele abantu abazolatshwa kanye labomongikazi labodokotela. Izakhiwo ziyakhwe kuhle kakhulu. Imduli ipendiwe. Kukhona indawo elamaluba aluhlaza amahle lama bhakane abhaliweyo okumhlophe.

Imota yesibhedlela ethwala abagulayo, phakathi kukhona isitulo kanye lembheda lapho abantu abagula kakhulu abafika belale khona, ilombala omhlophe, ngemuva ilevili elikhulu elimnyama.

Kungaba sekhemisi kumbe esibhedlela, isikhathi esinengi bayabhala lapha emdulwini ibizo lesibhedlela kumbe elekhemisi benzela ukuthi abadingayo bengathwali nzima

Kuqakathekile ukuthi kubelezibhedlela ezinengi elizweni ukuze abantu abagulayo bethole ukusizwa kulezondawo njalo bephinde beqhatshe omongikazi labodokotela abanengi ukuthi bezolapha abantu ezibhedlela.

Umama lobaba sebephumile esibhedlela basalinde inqola ukuthi izobathwala bahlezi duzane komduli isibhedlela sipendiwe umduli ngependa emhlophe kwezinye indawo ngependa elithanga.

Isibhedlela sakithi siyagcwala. Ngakho nxa ukwazi ukuthi uya esibhedlela kumele uvuke ekuseni kakhulu ufike ubambe I line ukwenzela ukuthi nxa bevula esibhedlela bahle baqale ngawe .Yikho ukuze kuthi uphangise ukubuyela ekhaya.

Esibhedlela kulebhakane elikhulu , elibhaliweyo ngamabala aluhlaza ,abomvu kanye lamnyama . Libhaliwe ibizo lesibhedlela laphinda labhalwa lemithetho okumele ilandelwe esibhedlela.

Abantu bahlezi ezitulweni phandle kanye lemabhentshini, abalindele ukungena bebone odokotela. Kukhona indawo elamaluba aluhlaza amahle. Uphahla lwesibhedlela phezulu lulombala obomvu, kulezihlahla ezinkulu.

Abantu bezempilakahle abahleziyo abagqoke amajazi amhlophe bathwele amahlamvu. Kukhona abanye abantu abahleziyo labezempilakahle abalande ukuzolatshwa.

Isitulo esitholakala esibhedlela isitulo lesi silamavili amakhulu uyakwanisa ukusifuqa umuntu olimeleyo kumbe ogula kakhulu ongakwanisi ukuhamba bayamhalisa esitulweni lesi besebe mfuqa.

Odokotela bahlezi abathathu ezitulweni ezilombala omnyama bagqoke amajazi amhlophe. Kuletafula enkulu phezulu kwetafula kulekhompuyutha omunye lomunye uqondane lekhomputha yakhe oyisebenzisayo.

Izibhedlela ezinengi, zandise ukuyakhiwa eceleni komgwaqo. Ukuze abantu abagulayo, bangathwali nzima. Nxa begade izimota, bayehlela egedini lesibhedlela, njalo phakathi kuyabe kulotshani obuluhlaza. Kukhona odokoteka labomongikazi.

Abezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhaka bhaka bavalile ama khanda baphinda bavala amakhala kanye lemilomo lapha ezandleni bazivikelile bagqokile ama gilovisi alombala omhlophe bonke.

Nxa usuthe wahamba esibhedlela wabanjwa umkhuhlane weBp zikhona izinto okumele uzenze, kumele uhlale uzivoxavoxa ukuze umzimba uqine akumelanga ubheme njalo akumelanga ubeyisidudla kakhulu.

Umama ulele embhedeni, ubambe isisu sakhe uyahlekelela. Ukhangele oseceleni kwakhe .Umama bayamhlola isisu. Bafuna ukubona ukuthi ezithwele umntwana oyini.

Isikhona imtshina ehlola ingaphakathi yomuntu ma egula. Ingahlola amaphaphu ingahlola inhliziyo ihlola okunenginengi imitshina leyi. Udokotela uyabe ekhangele kumabonakude nxa ekuhlola.

Abanye abantu ababulawa ngamehlo bengaphuza ukuthi begijimele esibhedlela odokotela bayebahlola bebanike imithi yokuthi bethele emehlweni umuntu wakhona ucina engasaboni seyisiphofu. Ngakho nxa ulomkhuhlane wamehlo gijimela kubodokotela.

Ikhona imitshina esetshenziswa esibhedlela ukuhlola ingaphakathi yomuntu. Nxa umuntu ebulawa ngamaphaphu kumbe izinso bayasebenzisa lo mtshina ohlola ngaphakathi kuyabe kukhona umabonakude lapho udokotela oyabe ekhangele khona.

Abantu ababili abahleziyo, owezempilakahke owesifazana, lobaba owezempilakahke ogqoke amagilovisi ezandleni obambe ubaba isandla, uxoxa laye engabe emduduza ngemuva va kokuhlola ubaba wamthola elegcikwane leHIV.

Owesilisa ogqqoke kuhle iyembe yakhe lebhatshi ubambe ikhanda, usephelelwe akasakwazi ukuthi ayenzeni phambi kwakhe kulamagogorosi usewakhuphile wawabeka etafuleni, ibhuku elilombala omnyama.

Umama uhlezi esibhedlela ugqoke isikipa esilombala oyi"pink"owezempilakahle omi phambi kwakhe welapha umama. Umama uhlezi embhedeni olamalembu amhlophe nke.

Abantu bezempilakahle, abathathu abamileyo, omunye ugqoke ijazi elimhlophe wagaxa lethulusi labodokotela bahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo. ababili bagqoke impahla ezifananayo.

Elaboritory kulekhabothi elombala omhlophe , phezulu ilombala omnyama. Elaboritory kulapho okuhlolwa khona amagazi abantu kungabayizikwehlela njalo kuyabe kule mitshina eminengi.

E laboratory kulapho esithola khona imitshina eminengi njalo eminye imitshina uyahlola ingaphakathi yomuntu. Nxa ubulawa ngamathambo kumbe zimbambo ukhona umtshina ohlola lokho.

Esibhedlela kulendawo okubizwa kuthwa kuselaboratory lapho okuhlala khona imithi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Eminye iyabe iphakathi kwamambodlela eminye njalo iphakathi kwezigubhu.

Elabhorithori ungangena phakathi umduli upendiwe ngependa emhlophe. Kugcwele imitshina eminengi emikhulu kanye lemincane. Imitshina ihlola abantu abatshiyeneyo, njalo kukhona eminye ehlola ingaphakathi yomuntu.

E laboratory sithola imitshina eminengi kanye lemibheda lapho abahlolela khona izigulane kukhona njalo eminye imibheda ilamavili kule khabothi alombala omhlophe elamashelufu amanengi .

Elaboratory umduli upendiwe njalo kumathiselwe amaphepha amhlophe abhaliweyo ngokumnyama kuletafula enkulu elombala omhlophe elezinto ezitshiya tshiyeneyo ezisetshenziswa ngodokotela .

Odokotela abasebenzela elaboratory kuyabe kulemitshina eminengi njalo bayakwanisa ukuhlola amagazi abantu besebenzisa imitshina leyi. Isikhathi esinengi bayabe bezivikele lapha ezandleni begqoke amagilovisi alombala omhlophe.

ELaboratory sithola imitshina eminengi, etshiyeneyo. Ukhona njalo umbheda, lapho umuntu afika alale khona nxa ehlolwa. Umtshina omkhulu, olombala omhlophe.

Kwesinye isikhathi abantu abahamba begula esibhedlela. Odokotela abanye, bayabacela imithambiso yabo. Bayabanika okungamagajana okuncane. Okulezivalo ezimhlophe, kumbe ezilithanga. Beyechema, bebuye. Bethathe okungamagajana okhu, bayehlola imichemo, eLaboratory.

Owezempilakahle omileyo ofake izandla ejazini lakhe elimhlophe. Eceleni kwakhe kukhona itafula. Etafuleni lapha kulezinto ezinengi. Kukhona njalo i computer elombala omnyama kuphinde kube lekhabothi elombala omhlophe.

Owezempilakahle ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka uhlezi esitulweni esilombala omnyama esilamavili phansi, phambi kwakhe kuletafula phezu kwetafula kulesigubhu lamabhokisi lokunye okutshiyeneyo.

Elabhorithori kulekhabothi. Ikhabothi leyi ilembala embili. Omunye umbala umhlophe, omunye umbala uluhlaza okwesibhakabhaka. Ikhabothi leyi ilamashelufu atshiyeneyo lapho abezempilakahle abafaka khona imithi yabo.

Elabhorithori sithola izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kungaba lamathulusi kungaba lemithi kuphinde njalo kubelemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Eminye imitshina ilentambontambo njalo iyabe ilombalomhlophe.

E laboratory kulomuntu oleleyo abamhlolayo bamvale ngelembu elimhlophe eceleni kumile owezempilakahle ogqoke impahla eziluhlaza ezandleni lapha ugqokile amagilovisi ezivikela emkhuhlaneni.

Umama ubeselensuku ezintathu elalisiwe esibhedlela kukhona izindlu lapho okulaliswa khona abantu abagulayo kuyabe kulembheda phakathi njalo abantu abagulayo kuyabuya izihlobo zabo kumbe abangani bezobavakatshela.

Abantu basesibhedlela, omama bahlezi bathwele abantwana namuhla kuyathontiselwa kuphinde kuhlatshwe abantwana abancane ijekiseni ebavikela emikhuhlaneni eminengi ,omama basukume ngobunengi labantwana babo .

Umntwana ukhamisile ukhangele phezulu uvule amehlo ugqoke isikipa esilombala obomvu eceleni kwakhe kuhlezi owezempilakahle owesilisa ogqoke ibhatshi elimnyama phezulu wagqoka lamagogolosi alombala omnyama.

Kuqakathekile ukuthi omama ngaso sonke isikhathi bahambise abantwana esibhedlela kwesinye isikhathi bafika baba thontisele lapha emlonyeni ,kwesinye isikhathi o dokotela baba hlabe ijekiseni umntwana usesibhedlela uyathontiselwa ugqoke isikipa esilithanga .

Abazempilakahle bahlezi ababili bagqoke amajazi amhlophe. Kuletafula phambi kwabo elombala omhlophe egcwele amabhuku lapho ababhalela khona. Kuhlezi abantu abalande ukuzolatshwa.

Esibhedlela kulezimota ezimileyo. Kukhona njalo labantu abagqoke izikipa ezimhlophe phezulu kanye labantwana. Duzane kwezimota kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza lezakhiwo ezikhanyayo.

Umbheda otholakala esibhedlela, umbheda lowu ulamabhanti .umuntu bengamlalisa bayamufaka amabhanti phezulu. kule nsimbi lapho ababamba khona nxa sebethwele umuntu.

Amathuluzi esiwathola esibhedlela. Manengi amathuluzi asetshenziswa ngodokotela. Kwesinye isikhathi ngomongikazi nxa behlola izigulane kumbe bezikhipha amazinyo, ikhona njalo ithuluzi leyo esibhedlela.

Indlu lapho esibhedlela abangcina izindlu ezinengi ezitshiyetshiyeneyo, kulamagabha amanengi amakhulu alombala olithanga avaliweyo angaba yimithi esetshenziswa ngodokotela. Kukhona njalo imitshina ecazimulayo.

Amathuluzi esiwathola esibhedlela asetshenziswa ngodokotela ikakhulu nxa behlinza umuntu. Amathuluzi lawa agoqela lezigelo zikhona. Nxa beqeda ukuwasebenzisa bayawageza bewabeke endaweni ehlanzekileyo

Owesilisa oleleyo osesibhedlela, uyagula ulele emalembini amhlophe. Eceleni kwakhe kuhlezi udokotela, uyamhlola lapha esifubeni uthwele umtshina olombala omhlophe.

Okungamagajana okuncani esikuthola esibhedlela okulomuthi phakathi . Udokotela ubambe elinye elilombala omhlophe kwenye indawo oluhlaza okwesibhakabhaka uthwele usiba esandleni ufuna ukubhala .

Izibhedlela ezinengi ezemakhaya sezize zaphucuka lazo. Uhulumele uthengele zonke izibhedlela ezisemaphandleni imtshina emnengi lapho odokotela abazayisebenzisa khona nxa behlola izigulane.

Umtshina owokuhlola izigulane otholakala esibhedlela. Siyambonga uhulumende ngokupha izibhedlela Imtshina eminengi etshiyeneyo eyokuhlola abantu ababuya begula, ikhona njalo eminye ehlola ingaphakathi yomuntu.

Inqola esizithola esibhedlela ezilamavhili njalo ziyabe zilamashelufu amanengi atshiyeneyo. Isikhathi esinengi inqola lezi zandise ukuba seceleni komubhedha, kulapho isigulane esifaka khona izinto zakhe kanye lamaphilisi kulawo mashelufu.

Amathulusi esiwathola esibhedlela kwesinye isikhathi nxa kulomuntu oyabe elimele engakwanisi ukuzihambela yedwa udokotela uyamnika leyo thuluzi. Uyahamba ehlabelela ngayo phansi imncedise ukuthi engezwa ubuhlungu kakhulu lokuthi enyathele.

Umtshina olombala omhlophe umtshina lowu utholakala esibhedlela odokotela isikhathi esinengi yibo abahlola abantu besebenzisa imtshina leyi ngoba yibo abalolwazi olunengi ukudlula omongikazi

Umtshina esiwuthola esibhedlela osetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Umtshina lowu ulombala omhlophe kweyinye indawo ulama dothi dothi aluhlaza okesibhakabhaka

Amathuluzi alombala ocazimulayo amanengi amanye njalo acijile phambili, eyinye ithulusi ilombala olithanga, wonke amathulusi lawa atholakala esibhedlela esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane.

Insimbi esizithola esibhedlela ezisetshenziswa ngudokotela nxabehlola abantu abagulayo eyinye ilamabala aluhlaza njalo phansi esamendeni kuhlanzekile akulancekeza umduli upendiwe.

I tools esiyithola esibhedlela ama tools lawa mabili ngemuva amhlophe phakathi laphakathi alombala oluhlaza phambili acijile asetshenziswa ikakhulu ngodokotela

Isitulo esisithola esibhedlela esilombala omnyama, ngaphansi silamavili kukhona njalo indawo lapho umuntu othi engahlala ebeke inyawo zakhe.

Kulezinsuku eminye imitshina esikhona ezibhedlela iyabe ilomakhala, iyab' ilomabonakude eceleni. Njalo imtshina leyi imhlophe ngokombala kwezinye indawo imnyama.

Ithulusi esiyithola esbhedlela elombala ocazimulayo. Ithulusi leyi ilusizo kakhulu emuntwini oyabe engakwanisi ukuhamba. Uyakwanisa ukuhamba esebenzisa ithulusi leyi, ebambelele kiyo.

Okungama gajana okuncane okutholakala esibhedlela. Lapho odokotela nxa beqeda ukuthatha igazi lomuntu belisa eLaboratory bayabe befake kulokho magajana. Udokotela kuyabe egqokile amagilovosi ezandleni.

Ngamathulusi esiwathola esibhedlela asetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane, agoqela izigelo zikhona. Amathulusi lawa alombala ocazimulayo. Ngemuva kokubana odokotela bewasebenzise kukhona imithi abawageziswa ngayo.

Imitshina lamathuluzi esikuthola esibhedlela odokotela bayasebenzisa imitshina lezinsuku nxa behlola izigulane eminye imitshina iyabe ilabo mabonakude udokotela ekhangele umabonakude nxa ekuhlola.

Imitshina eminengi esiyithola esibhedlela ,eceleni kwemitshina kwandise ukuba lesithulo .Lapho isigulane esifika sihlale khona nxa besihlola. Ezinye izithulo zilendawo lapho umuntu obeka khona kuhle inyawo zakhe lalapho ogaxa khona izandla.

Yisithulo lapho umuntu ohlala khona kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Silensimbi ecazimulayo ,phansi njalo silamavili amnyama . Sitholakala esibhedlela, izigulane zifika zihlale khona nxa zihlolwa.

Imitshina eminengi esiyithola esibhedlela, ihlola izigulane, isebenza ngamagetsi. Ngakho nxa amagetsi engekho esibhedlela, imitshina leyi, kayisebenzi. Minengi imitshina esibhedlela.

Esibhedlela ungahamba ulimele ungakwanisi ukuhamba kukhona ithulusi udokotela ofika ekunike yona, encedisa umuntu ukuthi nxa ehamba engezwa ubuhlungu kakhulu njalo eyinye ithulusi ilombala oluhlaza.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Amajekiseni, izigelo, ithulusi abalalela ngayo ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo elombala ocazimulayo kwezinye indawo.

Amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo . Ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo ,Amanye ayabe emhlophe amanye eluhlaza. Kuya ngokuthi wena ugula wuphi umkhuhlane njalo odokotela bakubhalele waphi amaphilisi .

Umuthi wokukhwehlela, umuntu okhwehlela kakhulu esibhedlela bayamnika umuthi. Ewunganatha lowomuthi ukukhwehlela kubangcono. Usebhokisini elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kweyinye indawo ngamabala aluhlaza.

Imbodlela yomuthi enanyathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala abomvu kweyinye indawo. Kuqakathekile ukuthi abantu beqale bebale bengakanathi okuphakathi ukuze bengaphambanisi.

Esbhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imithi yabo. Nxa usuqedile ukuhlolwa ngodokotela , wakubhalela amaphilisi, kumbe ngumuthi wokukhwehlela, uyaqonda kuleyondawo, uzathola omongikazi abazakuncedisa, imithi yabo eminengi isemabhokisini.

Imithi eminengi ungabe uwuphiwe esibhedlela kumbe uhambe wayazithengela epharmarcy yandise ukuba phakathi kwamabhokisi amakhulu njalo amanye ayabe elombala omhlophe ebhaliwe ngamabala abomvu

Imbodlela encane elombala omhlophe elesivalo esimhlophe ibhaliwe emzimbeni ngamabala abomvu. Kweyinye indawo ngamabala amnyama. Kumele abantu bebale okubhaliweyo ukuthi umuthi usetshenziswa njani.

amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyetshiyeneyo amanye alombala olithanga amanye alombala oyi pink amanye njalo alombala omhlophe amaphilisi isikhathi esinengi andise ukubaphakathi kwamabhokisi ukuze engatshaywa ngumoya

Amaphilisi ayimihlobo eminengi amanye njalo ayabe elombala embili uthole iphilisi kweyinye indawo lilombala olithanga kweyinye indawo lilombala omhlophe kweyinye indawo lilombala oluhlaza owekwesibhakabhaka wonke ayelapha ubuhlungu.

Igabha elilombala omnyama elilesivalo esimnyama. Libhaliwe ngamabala amhlophe. Igabha leli lilamafutha okugcoba abantu abaphuma izilonda emzimbeni ubdokotela ubabhalele amafutha lawa ukuthi beyewathenga.

I gabha lamafutha, eligcotshwa ngo mama ikakhulu nxa besenzela ukuthi inwele zabo zikhule kakhulu njalo zibe zinhle. Libhaliwe ngamabala amnyama ibizo lamafutha

Amagabha amakhulu lamancane alembala emhlophe wonke aphinde abe lezivalo ezimhlophe. Wonke anamathiselwe amaphetshana abhaliwe, eceleni kula mabhokisi, amabhokisi abhaliweyo amanye alombala omhlophe.

Umuthi wokukhwehlela izikhathi ezinengi imithi leyi iyabe iphakathi kwamabhokisi avaliweyo njalo amabhokisi ayabe ebhaliwe ngamabala amhlophe. Amabhokisi ayabe elemibala eminengi etshiyeneyo.

Ibhokisi lamaphilisi. Amaphilisi amanengi andise ukubasebhokisini kanye lemithi yokukhwehlela. Ibhokisi liyabe libhaliwe ibizo lamaphilisi ngokubomvu. Eceleni kulamaphilisi.

Ibhokisi elliombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama .Ibhokisi leli ngelomuthi wabantu ababulawa ngamehlo .Eceleni imbodlela encane eyomuthi elombala oluhlaza .

Ibhokisi elilomuthi wokukhwehlela lilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amnyama labhalwa lebizo lomuthi. Eceleni kulembodlela elesivalo enamathiselwe iphetshana elimhlophe layo ibhaliwe.

Isikhathi esinengi amaphilisi andise ukuba semabhokisini. Sokungaba yimuthi yokukhwehlela layo uyayithola isemabhokisini ayabe evaliwe njalo ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi.

Igabha elilamaphilisi ligcwele amaphilisi phakathi. Abantu banatha amaphilisi amanengi. Libhaliwe ibizo lamaphilisi ngamabala amhlophe njalo laphinda labhala ukuthi mangaki phakathi.

Ibhokisi elilomuthi wokugcoba ikhirimu, umuthi lo ugcotshwa ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma njalonje nje. Ibhokisi elilombala omhlophe ngaphansi lamabala amnyama kwezinye indawo.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza .Kweyinye indawo libhaliwe ngamabala , amhlophe, aluhlaza kanye lamnyama. Libhaliwe lezixhwayiso ukuthi umuthi ophakathi usetshenziswe njani ukuze abantu benze into eqondileyo.

Obhokisi elilombala omhlophe eceleni lilombala olihlaza okwesibhakabhaka libhaliwe kwezinye indawo ngamabala amnyama libhaliwe njalo lebizo lamapills aphakathi amapills ayimihlobohlobo etshiyeneyo amanye ayabe eyi50mg

IBenylin ngumuthi wokukhwehlela onathwa ngabantu abanengi usebhokisini elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ibhokisi libhaliwe ngamabala amhlophe.

Amaphilisi alapha ubuhlungu emzimbeni alombala olithanga ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ibizo lamaphilisi ngamabala amnyama kweyinye indawo libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Isigubhu somuthi esikhulu esimhlophe. Silesivalo esimhlophe phezulu. Sinamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala abomvu kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amnyama.

Amabhokisi amanengi ungabe uphiwe umuthi esibhedlela kumbe uhambe ekhemesi wayathenga andise ukubhalwa ngamabala amhlophe njalo ayabe ebhaliwe lebizo lomuthi ophakathi lendlela okumele usetshenziswe ngawo.

Imbhodlela elomuthi okukhwehlela inamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ibizo lomuthi ophakathi njalo imbhodlela leyi ilesivalo esilombala omhlophe.

Ibhokisi lomuthi elilombala oluhlaza phezulu elibhaliweyo ibizo lomuthi labhalwa lezixwayiso indlela abantu okumele banathe ngayo umuthi kodwa abantu isikhathi esiningi abathandi ukubala okubhaliweyo ebhokisini

Amagabha amaphilisi, amakhulu kanye lamancane, wonke alombala omhlophe njalo alezivalo ezimhlophe, abhaliwe wonke. Eceleni kulamabhokisi alembala etshiyeneyo ebhalwe izinto ezehlukeneyo.

Ibhokisi lomuthi elibhaliweyo Ibizo lomuthi umuthi owokukhwehlela kwesisinye isikhathi uyaqeda laloba ulomvimbano eceleni kwebhokisi kulembodlela elesivalo esimhlophe.

Amafutha okugcoba aphakathi kwetube. Amafutha lawa asetshenziswa kakhulu ngabantu abalezikhumba eziphuma izilonda. Kumbe abahlala benwaya emzimbeni. Alusizo kakhulu amafutha lawa.

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe elibhaliweyo ibizo lama philisi .Amaphilisi lawa abhalwe ngesikhiwa kuthiwa anastrozole njalo eceleni kukhona amaphilisi avaliweyo alombala omhlophe .

Ibhokisi lamaphilisi kumbe kungaba lomuthi wokukhwehlela . Imithi eminengi iyandise ukuba semabhokisini ivalile ukuze ingatshaywa ngu moya , abantu beyinathe isebenze emzimbeni ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi amaphilisi. Amabhokisi lawa ayabe evaliwe ukuze amaphilisi phakathi engatshaywa ngumoya. Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Amanye alombala omhlophe amanye njalo alombala olithanga.

Amaphilisi amanengi isikhathi esinengi siwathola phakathi kwamabhokisi. Ibhokisi liyabe livaliwe ukuze amaphilisi angatshaywa ngumoya njalo liyabe libhaliwe ibizo lamaphilisi kwesinye isikhathi kubhalwe lokuthi amaphilisi asebhokisini mangaki.

Amaphilisi ayabe ephakithi kwebhokisi elilombala omhlophe ,eceleni lilombala oluhlaza .Libhaliwe njalo ngamabala amhlophe ,kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama .Amaphilisi alombala olithanga.

Ibhokisi elilombala omhlophe phezulu lilombala olithanga, libhaliwe ngamabala abomvu phezulu laphinda labhalwa ngamabala amnyama kanye lamhlophe. Abantu abanengi abathandi ukubala okubhaliweyo ebhoksini umuntu ucina esenatha umuthi omnengi ngoba uyabe engazwanga izixwayiso ezibhaliweyo ebhoksini.

Amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu oyabe egula. Isikhathi esinengi ayabe ephakathi kwebhokisi evalelwe ukuze engatshaywa ngumoya.

Imbodlela yomuthi elomuthi omnyama phakathi, ilesivalo esimnyama, inamathiselwe iphetshana elilombala olithanga, kubhaliwe ngamabala amhlophe, kwezinye indawo kwabhalwa ngamabala amnyama.

Abantu abanengi abanatha amaphilisi abagulayo banatha amaphilisi atshiyeneyo . Amaphilisi ayimihlobo eminengi, amanye amhlophe, amanye njalo ayabe elithanga, amanye eluhlaza kodwa wonke ayaqeda ubuhlungu.

Imbodlela yomuthi elombala omnyama ilesivalo esimhlophe inamathise iphetshana elibhaliweyo ibizo lomuthi eceleni kulebhokisi elikhulu elilombala omhlophe kwezinye indawo lalo libhaliwe.

Imithi yokukhwehlela esemabhokisini njalo kukhona lamaphilisi. Amabhokisi lawa atshiyene ngokombala .Amanye alokuluhlaza amanye alokulithanga amanye njalo amhlophe .Kukhona lamambodlela emithi.

Imithi eminengi yandise ukuba sema bhokisini ayabe evalelwe ukuze umuthi ungatshaywa ngu moya loba kungaba ngamaphilisi. Isikhathi esinengi amabhokisi ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ephinde ebhalwe lendlela okumele asetshenziswe ngayo

Ababili abahleziyo, bakhangelene. Omunye ngowezempilakahle. Uthwele usiba, lephepha uyabhala. Ubuza ohlezi laye imibuzo, abesebhala phansi. Umbambe ihlombe. Bonke balukile.

Abezempilakahle ababuye ngemota enkulu elombala omhlophe ebhaliweyo. Abantu babuye ngobunengi bezolatshwa kule indawo. Bahlezi endaweni elotshani obuluhlaza ezitulweni ezimhlophe.

Umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe , uthwele ijekiseni uhlaba umntwana lapha engalweni , umama ubambe umntwana . Abantwana abanengi bayayisaba ijekiseni ngoba ibuhlungu bayabe sebekhala

Abantu abavalele amakhala abo. Abantu laba ngabantu abamhlophe. Omunye uthwele ibhuku uyabhala , ukhangele emtshineni ophambi kwakhe. Kugcwele imitshina eminengi ehlola izigulane.

Abantu abanengi abahleziyo endlini elomduli opendiweyo njalo kulamafasiteli angenisa umoya. Kukhona itafula phambikwabo egcwele amabhuku kanye lamabhokisi amanye amabhokisi alombala oluhlaza.

Umama uthwele inkomitsho uqhubela umntwana wakhe inkomitsho ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, bonke bagqokile izifonyo duzane kukamama kule nkomo ezimileyo ezizidlelayo.

Amajaha asakhulayo ahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe kukhona njalo omunye omileyo okhanya ukuthi uyakhuluma ngowezempilakahle, ugqoke isikipa esilombala olithanga wafaka okunye phezulu okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abesifazana ababili omunye ulukile ikhanda bamile endlini kulesitulo eceleni kwabo kukhona imitshina eminengi etshiyeneyo kulesibane esikhanyisileyo umduli upendiwe ngependa emhlophe.

Abantu abazingcitshi kweze art njalo bayabe bakufundela ukuhamba bedwebadweba lokupendapenda. Abantwana bayathanda kakhulu ukuvakatshela endaweni eziyabe zilemibalabala etshiyeneyo.

Abezempilakahle sebehlezi phansi abesilisa kanye labesifazana sebelinde iziphathamandla ukuthi zingene kukhona izitulo zeziphathamandla phambile ezilompala omhlophe kukhona njalo amabala abhaliweyo.

Umama usesibhedlela uthwele umntwana omncane, kukhona owezempilakahle othwele umtshina esandleni. Umtshina lowu uhlola ngawo umntwana omncane osanda kubelethwa.

Umongikazi uquthile uhlaba umntwana ijekiseni, ugqoke okumhlophe. Umama uhlezi uqhiyile, ubambe kuhle umntwana. Abantwana abanengi nxa behlatshwa ijekiseni bandise ukukhala.

Umntwana omncane uyazihlekela uhanjiswe esibhedlela elimele lapha entanyeni, odokotela kukhona into abamfake yona ezancedisa umntwana ukuthi engezwa ubuhlungu obukhulu kakhulu.

Kuyingozi ukuthi abantwana abancane bedlalele endaweni egcwele amanzi omunye angacina ewela phakathi ecine esesifa abantwana abakhuzwe bengadlaleli endaweni ezigcwele amanzi.

Umama umile uphethe umntwana onqunu ongagqokanga. Uqhiyile ekhanda eceleni kwakhe kulamadoda amabili akhangele lapha esandleni somntwana. Kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza lapho abami khona.

Owesifazana omileyo olukileyo ikhanda lakhe ugqoke impahla eziluhlaza. Lapha ezandleni ubambe umabonakude umi endaweni egcwel imitshina eminengi esetshenziswa ukuhlola izigulane.

Umntwana omncane okade egula usengcono ngoba usekwanisa ukuvula amehlo. Umntwana ubengasakwanisi ukuziphefumulela yedwa ngakho odokotela bacine bemfaka itshubhu emakhaleni encedisa umntwana ukuthi aphefumule.

Abantwana abanengi nxa begula kuqakathekile ukuthi omama begijimisele abantwana esibhedlela .Bakhona odokotela abayabe begqoke amajazi amhlophe befika behlola umntwana ngethulisi yabo lapha esifubeni befuna ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo .

Umuntu owezempilakahle owesilisa ohleziyo ukhangele phambi kwakhe lapho kule Computer ubehlola umuntu ingaphakathi yakhe duzane kwakhe ubambe i laptop njalo oyisebenzisayo

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe leyembe emhlophe uphakamise isithupha emoyeni, ugaxe ithuluzi odokotela abahlola ngayo inhliziyo yomuntu ukuthi itshaya njani. Uveze amazinyo uyabobotheka.

Owezempailakahle, owesifazana, omileyo esibhedlela. Uvalile ikhanda, lamakhala kanye lamehlo. Ngemuva kwakhe kulomduli opendiweyo, ngependa emhlophe. Lemitshina eminengi.

abezempilakahle bamile kulesigulane esihlolwayo lapha embhedeni babukele ukuthi u dokotela omkhulu wenza njani laba ngabancane abasafundela ukuba ngodokotela abagqoke impahla zesibhedlela bavala amakhala kanye lamakhanda

Umama uzithwele ulele embhedeni esibhedlela udokotela ubambe umtshina uhlola umama isisu ugqoke amagilovisi wavala amakhala akhe kanye lomlomo.

Umama usesibhedlela ulele bayamhlola uqhiyile ikhanda .Owezempilakahle ovalileyo ikhanda ,wavala amakhala kanye lomlomo ezandleni lapha ugqokile amagilovisi alombala omhlophe .Ubambe umama isilevu .

Owesilisa omileyo eKhemisi ugqoke okumhlophe phezulu usebenzisa ikhompiyutha . Kugcwele imithi eminengi esemabhokisini, kuyathengiswa. Abantu abagulayo bayabuya bezothenga.

Uwosifazana owezempilakahle ovale amakhala akhe, wagqoka lamagogorosi, ekhanda lakho ugqokile. Ugqoke impahla eluhlaza okwesbhakabhaka. Umi endlini egcwele imtshina eminenginengi. Umduli upendiwe ngependa emhlophe.

Iminyane isihluphile izakhamizi zicele abazempilakahle ukuthi ababuye lemithi yabo ukuthi bezobafafazela. Abezempilakahle abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bangatholi imikhuhlane, bavalile amakhanda lezandla.

Udokotela owesifaza ogqoke ijazi elimhlophe elibhaliweyo ngokubomvu. Umile, phambi kwakhe kuletafula. Kulemitshina egcweleyo phezu kwetafula. Kukhona njalo ikhompiyutha.

Owesifazana oleleyo ozithweleyo , udokotela useceleni uyamhlola isisu usebenzisa umtshina. Ikhona imitshina esitshela umuntu ukuthi umntwana amthweleyo ngoyinkazana kumbe ngongumfana.

Abezempilakahle abahleziyo abaxoxa labantu, bagqoki zikipha ezimhlophe. Bavalile amakhala kanye lemilomo, kukhona amathafula phambikwabo ,phezu kwethafula kulebhokisi elimhlophe .Esandleni usebenzisa umakhale khukhwini.

Esibhedlela sithola imitshina eminengi ehlola abantu abagulayo eminye ingaba mkhulu eminye njalo ibemncane. Eminye imitshina bayakwanisa ukufaka umuntu phakathi ikakhulu nxa besiyamhlola ingaphakathi yakhe.

Ubaba uyagula ugijimele esibhedlela .Odokotela bafike bamhlaba ijekiseni engalweni .Ubaba uvalile amakhala kanye lomlomo .Umongikazi ugqokile ama gilovisi ezandleni alombala omhlophe .

Odokothela abesifazana kanye labesilisa ,abagqokileyo amajazi abo amhlophe nke. Bagaxile njalo amathulusi abo entanyeni abahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo .Ezandleni bambambe okungamaphetshana.

Amanye amabhokisi siwathola ekhemisi, ayabe elombala oluhlaza, amanye njalo elombala omnyama amanye njalo elombala olithanga,. Amabhokisi amanengi njalo alemibala etshiyeneyo lokuphakathi kuyabe kwehlukene.

Nxa ufuna ukungathwali nzima ngento ezitshiyeneyo. Ziqondele ekhemesi uyezithengela amaphilisi. Nxa utshaywa likhanda, laloba ukhwehlela, kumbe ulomvimbano, qonda ekhemisi. Ufike ukhulume. Bayakunika amaphilisi, azakusiza, ubengcono.

Izihlahla zilosizo kakhulu empilweni zabantu, njalo ziqakathekilo. Ezinye izihlahla ziyamila duzene kwomduli, abantu abathwali nzima nxa befuna lezo zihlahla. Vele umuntu aqonde khona ayethatha amahlamvu kumbe impande azelaphe.

Amabhokisi emithi. Amanye alombala omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka, Amanye njalo alombala obomvu kanye lomhlophe. Wonke alemuthi phakathi, kungabe ngamapilisi kumbe imithi yokukwehlela.

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi zonke izinto ezithengiswa ekhemisi ziyabe ziphakathi kwamabhokisi kukhona uchago olusemagabheni olunathwa ngabantwana abancane kukhona njalo lamalambazi adliwa ngabantwana abancane

Ilambazi elithengiswa ekhemisi. Ilambazi leli lidliwa ngabantwana abancane. Liphakathi kwebhokisi , kukhona njalo amanye amabhokisi alemithi ephakathi. Amanye njalo angaba lamaphilisi.

Ekhemisi kulebhakane elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama ebhakaneni lapha kubhaliwe lenombolo ukuthi nxa befuna ukutshayela ikhemisi ucingo bayasebenzisa inombolo zonalezi ezibhalwe ngamabala abomvu.

Abanye abantu abahlala khatshana lekhemisi, umuntu nxa esiyathenga umuthi ekhemisi uyazigadela ibhayisikile lakhe njalo imnyango wekhemisi uhlala uvuliywe phezulu kubhaliywe ngamabala amhlophe.

Ekhemisi kukhona uchago olunathwa ngabantwana abancane abasamunyayo oluyabe lusemagabheni lubhaliwe njalo kukhona lemithi esemabhokisini phezulu kukhona amanye amagabha amakhulu alombala omnyama abhaliweyo.

Ekhemesi kutholakala izinto ezinengi ezithengiswayo njalo eminye imithi iyabe isemagabheni. Kunengi okutholakala ekhemesi abantu abanengi bathanda ukuya khona besiyathenga izinto ezitshiyetshiyeneyo.

Ekhemisi kuthengiswa imithi eminengi etshiyeneyo. Izakhiwo zekhemisi isikhathi esinengi phezulu emdulwini ziyabe zibhaliwe ibizo lekhesimi. Kwesinye isikhathi kuba lamabhakane njalo amahlophe abhalwe ngamabala aluhlaza.

abezempilakahle bayaxwayisa abantu ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa odokotela bebabhalele ukuthi beyethenga imithi bengaqondi kwezinye indawo beqonde ekhemesi kulapho okuthengiswa khona imithi eminengi etshiyeneyo njalo isemithethweni imithi yabo

Bengijayele ukuthi nxa isikhathi eseinengi ngizizwa umzimba wami ngingawuzwa kahle ngihambe ekhemisi ngifike ngibachasisele benginike amaphilisi kumbe umuthi. Lamuhla bafike bangitshela bathi ukuhlanza kwami lokhu kumele ngiqale ngiye kudokotela kube nguye ongibhalela umuthi ngibuye ngizothenga ekhemisi.

Ibhakane esilithola ekhemisi elibhaliweyo ibizo lekhemisi ukuze abantu bengathwalinzima bahle babone indawo ngalelibhakane. Ungangena phakathi ekhemisi kutholakala imithi eminengi ethengiswayo.

Nxa ugula kwesinye isikhathi udonda ukuya esibhedlela, uyahamba ekhemesi ufike ukhulume ukuthi ungabe utshaywa likhanda kumbe ungabe uhlanza. Bayakuncedisa bekunike amaphilisi a lokhu othe uyakugula.

Qonda ekhemisi uyethenga okufunayo, akukho okungekhoyo. Konke kusemabhokisini avaliweyo, kungaba ngamaphilisi kungaba yimithi yokukhwehlela lokunye okutshiyeneyo uyakuthola.

Amabhokisi, amanye alithanga, amanye alokubomvu lokumhlophe, amanye njalo aluhlaza. Wonke amabhokisi lawo alemithi phakathi. Imithi ivalelwe ukuze ingatshaywa ngumoya. Abantu nxa bezothenga kumele babale okubhaliweyo emabhokisini bengakasebenzisi imithi ephakathi.

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi kukhona uchago olunathwa ngabantwana abancane abalokhe besamunya oluyabe kusemagabheni amakhulu kukhona njalo lemithi eminengi esemabhokisini.

Amagabha ochago anathwa ngabantwana abancane abhaliweyo ayathengiswa ekhemisi .Kukhona njalo lemithi enathwa ngabantwana abancane leminye enathwa ngabantu abadala kanye lamaphilisi .

Ibhakane elitshengisa abantu ukuthi indawo leyi, ibhaliwe ibizo lendawo ibhaliwe njalo lemithetho yaleyo ndawo. Ibhakane libhalwe ibizo lekhemesi kukhona izixwayiso ezibhaliweyo ukuthi abantu nxa bebuya ekhemesi beqale bebale.

Ekhemisi kubuya abantu abanengi abatshiyeneyo , abanye ngabahamba ngezimota zabo abanye ngabagada imidududu, bonke bayabe bebuye ekhemisi ukuzothenga imithi etshiyetshiyeneyo, kulento ezinengi e ekhemesi.

Ekhemisi ngasosonke isikhathi, kuhlala kuvuliwe ukuze abantu abazothenga bebuye, kuthengiswa izintwezinengi ezitshiyeneyo eziyabe ziphakathi kwamabhokisi leminye imithi eyelapha abagulayo.

Emadolobheni zinengi indawo ezithengisa imithi kumbe amaphilisi. Sikubiza ngokuthi kusekemisi njalo kwandise ukubhala phezulu emdulwini ibizo laleyo ndawo .Ungangena phakathi kuthengiswa izinto ezitshiyeneyo.

Izakhamizi zihlezi phezulu kwamabhentshi endaweni elotshani obuluhlaza abesilisa kanye labesifazana abezempilakahle baxoxisana lezakhamizi indlela okumele beziphathe ngayo ukuze bengatholi imikhuhlane eminengi

Owezempilakahle ogqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka uhlezi esitulweni esifakwe ilembu elimhlophe, phambili kuletafula evalwe ngelembu elikhulu elimhlophe. Eceleni kwakhe kuhlezi umama ogqoke amagogorosi omhlola i B.P esebenzisa umtshina omhlophe.

Abezempilakahle siyababonga kakhulu empilweni zabantu, bayasindisa abantu nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osumemethekile. Bayahamba bebhoda ngezigaba ngezigaba behlola abantu leyo mkhuhlane njalo bebalapha bebanika konke lamaphilisi.

Abezemphilakahle, abesilisa kanye labesifazana, bayazijabulela kumkhankaso okade ukhona. Abanye bagqoke izikhipha ezimhlophe. Njalo abesilisa abanye bathele amamayikhi ezandleni bayahlabela.

Abezempilakahle basendaweni okulotshani obuluhlaza. Amadoda kanye labafazi bazijabulele, bayaqakeka. Abanye njalo bagqoke izikipa ezifananayo Kuleyondawo kukhona lamatende amhlophe phezulu elezihlahla .

Izakhamizi zihlezi omama labo baba bahlezi endaweni elotshani obuluhlaza kanye lesakhiwo esikhanyayo kulezihlahla ezinkulu ukhona omileyo phambi kwabo owesilisa

abazempilakahke babuyile esgabeni bazohlola abantu imikhuhlane eminengi njalo bayapha omama amaphilusi wokuzivikela ukubana bengazithwali obaba labo bayaphiwa amajazi abakhwenyanya abaqasebenzisa ecansini abantu babuye ngobunengi ba layinile

Bahlezi abezempilakahle ezitulweni ezilombala omhlophe, abesifazana kanye labesilisa abanye bagqoke amajazi amhlophe. Bahlezi endaweni ehlanzekileyo, phansi kuyacazimula umduli ogombolozele isibhedlela oyakhwe ngezitina.

Abezempilakahle abavakatshele esikolo balande ukuzobona izakhamizi esigabeni , bamile bagqoke izikipa ezimhlophe ngemuva kwabo kukhanya izakhiwo ezinengi lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza lamaluba alithanga.

Abezempilakahle abamileyo emagcekeni lapho okudlalelwa khona ibhola abesifazana kanye labesilisa. Ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezinkulu. Lapho abami khona kuhlanzekile akulangcekeza phansi.

abantu basemkhankasweni kugcwele abantwana bamile abanye ngemuva bahlezi amadoda kanye labafazi kukhona lotshani obuluhlaza lapho abakhona bajabulile bayafundiswa ngabezempilakahle

Inhlanganiso epha abantu izinto ezitshiyeneyo kungaba yikudla kungaba yimpahla. Abantu bezempilakahle bayahamba bebhoda befundisa abantu indlela okumele bezivikele ngayo emkhuhlaneni esigabeni.

Umntwana uhlezi esibhedlela uyagula, kuletafula. Phambili kwakhe kukhona udokotela owesilisa ogqoke amagogorosi wavala amakhala lomlomo, ezandleni ugqoke amagilavisi alombala omhlophe.

Umama usethatha umntwana kubaba, usephuzile usehamba esibhedlela, umntwana ulukiwe lapha ekhanda muhle kakhulu, umama uyahlekelela, uthwele isikhwama sakhe esilempahla zokuntshintsa umntwana esibhedlela.

Umama usesibhedlela uhlezi embhedeni usebelethile. Owezempilakahle umile uphethe umntwana kamama. Umama ujabulile, lemuli yakhe izajabula.

Intsha esakhulayo iyafundiswa ngokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane we gciwane iHIV kumbe aids. Ngakho zikhona indlela okumele bazisebenzise ukuze bengatholi lo umkhuhlane.

Ithuluzi esetshenziswa ukuhlola abantu abangomama ukuthi bazithwele nah. Ithuluzi leyi uyayifaka phakathi komthambiso ube usuyikhipha. Nxa umama ezithwele kuyaphuma imizila emibili, nxa engazithwalanga kuyaphuma umzila owodwa.

Imbodlela encane elomuthi . Bathatha umuthi lowu lejekiseni besiyahlaba umuntu ohleziyo. Bemvikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo .Owesifazana ovale amakhala ogqoke okulombala omhlophe phezulu .

Abezempilakahle bavakatshele abantwana esikolo, bahlezi abafundi bayafundiswa lapha. Umama ubambile ilembu. Abantwana abangamankazana bazifundisa ukuthi baziphathe njani bengena esikhathini zabomama

Nyanga zonke omama kumele behame esibhedlela abazithweleyo ,omongikazi kumbe odokotela bayebe besiya hlola omama befuna ukuzwa ukuthi abantwana bayaphefumula yina .

Omama bahlezi kulabantwana amabili abahlezi enhlabathini bath welele imganu olokudla sebesuthi abantwana umntwana omncani engasutha akakhali ayazi dlalela

Amadoda amileyo amabili aqinileyo, anqunu phezulu aqinile okukhanya ukuthi bayajima. Omunye ugqoke inkombalanga esandleni. Ngemuva kwabo kulesihlala esikhulu esiluhlaza kukhona njalo abanye abantu abahleziyo duze kwesakhiwo

abantu ababili owesilisa loweifazana babukeka njenge ndoda lomfazi indoda ibambe umfazi lapha esifubeni balanganise amakhanda abo balenwele ezinkulu

abesifazana abathathu omunye ngowezempilakhle bavalile amakhala abo bonke bobathathu omunye uqhiyile ekhanda bahlezi bayaxoxisana indlela abangazivikela ngayo emkhuhlaneni etholakala emacansini

Abesifazana abathathu ababili ngabezempilakahle abagqoke izikhipha eziphosa ezihambelane omunye ugqoke amagogorosi umama baqeda kumhlaba ijekiseni yokuthi imvikele angazithwali.

Abesifazaba abane, omunye ugqoke impahla ezingafani labanye ngoqezempilakahle, abathathu bagqoke izikipa ezimhlophe bagqoka njalo lezifonyo ezimhlophe ezivala amakhala lomlomo.

Abantu abahlezi emabhentshini endaweni elotshani obuluhlaza obugcwele izihlahla ezilamaluba aluhlaza. Bucwadlana kukhona owesifazana ogqoke isigqoko esimnyama ethwele isikhwama esilombala omnyama.

Ithekinologi isiphucukile kulezi insuka isikhona imitshina ehlola omama abazithweleyo ihle itshele umama ukuthi umntwana omthweleyo ngoyinkazana kumbe ngongumfana. Odokotela bayahlola umama esibhedlela.

Abazempilakahle akade bexoxisana labantwana besikolo ngemuva kwalokho baphiwe izipho abantwana besikolo sebejabulile. Baphakamise izipho zabo emoyeni bayahlekelela bathokozile.

Abafazi ababili omunye owezempilakahle uvalile amakhala akhe ngesifonyo kanye lomlomo ugqoke isikipa esilombala omnyama . Eceleni kwakhe owesifazana ohlekayo oveze amazinyo uphakamise umunwe phezulu .

Abesifazana ababili ababambene izandla. Bagqoke amabhulugwe. Phezulu bagqoke izikipa ezilombala omhlophe. Ngemuva kwabo kukhona iflegi elemibalabala etshiyeneyo. Ilombala olithanga kanye loluhlaza leminye.

Owesilisa uthe egijima wawa walimala idolo useguqile uselibambile ugqoke amathenisi akhe wagqoka lebhulugwe elifitshane lesikipa esilemkhono emide.

Nxa ulimele thola usizo masinyane. Ungabe ulimale udlala ibhola kumbe ulimale ugijima .Gijimela esibhedlela odokotela befike bekubhanditshe ngebhanditshi ebomvu lapho olimele khona

Imota yesibhedlela ethwala izigulane nxa kulomuntu ogula kakhulu engakwanisi ukuhamba uyatshayela isibhedlela ucingo iyabuya imota izomthwala. Ilombala omhlophe lomzimba obomvu, ilevili ngemuva elimnyama elikhulu

owesilisa okade egijima ,seqedile ukugijima sediniwe ,uhlezi phansi ,usenatha amanzi ngoba usewomile kakhulu njengomuntu ogijime isikhathi eside engatholi amanzi

Owesifazana ovuke ekuseni egijima umango omude kakhulu usediniwe ngakho usemile ugqoke iskipa esilombala oyi pink esandleni uthwele isgubhu samanzi sewomile senatha.

Umdlalo okade ukhona uduke wangasapheli kuhle. Omunye umuntu eselimele kulowo mdlalo. Kukhona amadoda amabili afike ambamba emphakamisa sebemkhipha ukuze beyemceda elele kuhle phansi.

Owesifazana uyazivoxavoxa uyaziyelula umzimba. Kuqakathekile abantu abanengi abagijimayo bayaziyelula ukuze imzimba ihlale iqinile. Esandleni ugqoke inkombalanga.

Nxa ulimele ungakagijimeli esibhedlela, kumbe ubugijima usemncintiswaneni, kuqakathekile ukuthi uzithobathobe uthi usugijimela esibhedlela uyethola usizo kobodokotela ngokuphangisa.

Umuntu nxa esthe walimala esemdlalweni wokugijima kumbe emdlalweni lapho okudlalwa khona ibhola kukhona ithulusi abafika bamnike yona esibhedlela ozahamba edondolozela ngayo emncedisa ukuthi ehambe njalo engezwa ubuhlungu obunengi kakhulu.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo bahlala bezivocavoca emzimbeni njalo kukhona insimbi abazisebenzisayo abajima ngazo ukuze imizimba yabo ihlale iqinile ngaso sonke isikhathi.

Oweze mpila kahle othwele umakhala ekhukwini esandleni umakhala ekhukwini lowu ulayithiwe kukhona amabala abhaliweyo kanye lemifanekiso

Abantu bahlezi ezitulweni abanengi, kukhona amatafula phambi kwabo. Phezulu kulama computer abawasebenzisayo. Omunye lomunye uhlezi usebenzisa icomputer ephambi kwakhe

Awesifazana ohleziyo ulukile ekhanda uyazihlola umkhuhlane weBP phambi kwakhe ikhona ilaptop elayithiweyo elomfanekiso womuntu ilombala omhlophe lombala omnyama

I technology isiphucukile kulezinsuku, sekulabomakhala ekhukhwini abantu abawasebenzisayo nxa bebhala. Kukhona njalo umtshina odokotela bayawusebenzisa ukuhlola inhliziyo yomuntu.

Umuntu ulele embhedeni eceleni kwakhe kulomtshina olombala omhlophe. kulabezempilakahle abamileyo abanye bagqoke amajazi amhlophe omunye ugqoke kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Umutshina osetshenziswa ukuhlola izigulane minengi imitshina esibhedlela, kukhona njalo eminye ehlola ingaphakathi yabantu imitshina leyi imisebenzi yabo dokotela isilula.

Ithulusi odokothela abayisebenzisa nxa behlola inhliziyo yomuntu ogulayo ukuthi itshaya kuhle na. Ilombala obomvu ngemuva ,phambili iyacizimula . Eceleni kulomakhala ekhukhwini olombala omhlophe.

Imitshina yakulezinsuku esitholakala esibhedlela isilamavili phansi njalo eminye imitshina iyabe ilabomabonakude phezulu nxa udokotela ekuhlola uyabe ekhangele kumabonakude.

Ithekhinoloji kulezi insuku isiphucukule okumangalisayo wonke umuntu uselaye umakhala ekhukhwini .umakhala ekhukhwini uyabhala izinto ezinengi uzibeke phakathi ozazisebenzisa ngelinye ilanga umakhala ekhukhwini omhlophe

Imithi yesintu iqalathekile kakhulu empilwemi zabantu njalo ilula ukutholakala awuthwali nzima Abantu abanengi sebezelapha ngemithi leyi nxa begula ngoba bayithola ezihlahleni ezigcwele egangeni

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu empilweni zabantu. Iyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo emzimbeni. Ngakho ilula ukutholakala. Yikho abantu abanengi, bethanda ukuzisebenzisela yona.

Izihlahlakazana esizithola egangeni. Ezinye zilamahlamvu amakhulu, aluhlaza, ezinye njalo zilamahlamvu amancae. . Ezinye zikhula zibe zinde. Ezinye zikhula zinaba. Zonke ziosizo ebantwini, abasebenzisa imithi yesintu.

Bakhona abanye abantu kulezi insuku abalokhe besazisebenzisela imithi yesintu abayi esibhedlela loba umuntu angaze agule njani uyazelapha aze asile ngaleyo mithi oyithola esihlahleni esisegangeni.

Ngamahlamvu ezihlahla esiwathola egangeni amahlamvu lawa abanye bayafika bewawomise ekhaya beqede bewagige bewasesethe kubeyimpuphu nxa umuntu ekuseni esidla ilambazi uyafaka phakathi.

Izihlahla esizithola egangeni ezelaphayo. Abantu abanengi izihlahla bayazazi. Yizo abazelapha ngazo nxa begula. Abanye vele abayi esibhedlela ngoba abantu bazonda ukuthi esibhedlela imithi ayisekho sekumele uyethenga.

Egangeni kulezihlahla ezinengi ezitholakalayo. Lomumbu lawo siyawuthola egangeni. Izihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza .Zonke izihlahla ezigcwele egangeni zilomsebenzi .Kukhona imikhuhlane eziyelaphayo ebantwini.

Imithi yesintu iqakathekile empilweni zabantu loba umuntu engaguli uyakwanisa ukuzinathela umuthi lowu ukwenzela ukuthi umzimba wakhe uhlale uqinile ngasosonke isikhathi njalo umuntu onjalo akaphombu kugula gula.

Amafutha okugcoba ayenzwe ngumuthi wesiNtu isikhathi esinengi abantu abathanda ukusebenzisa amafutha lawo ngabantu abangomama, amafutha lawa ayenza izikini zabomama zibe zinhle kakhulu omama izinto bayazithanda.

Ichena bengalihlanganisa leminye imithi yesikhiwa liyayenza amafutha okugcoba ayabe ephakathi kwe tshubhu elombala omhlophe kanye loluhlaza eyabe ibhaliwe ngamabala aluhlaza. Amatshubhu lawa ale mithi egcotshwa ngabantu abalezikhumba ezilezilonda.

Izinyanga zilapha abantu abagulayo zisebenzisa imithi yesintu. Akula mithi abangayaziyo. Bavuka njalo nje ekuseni ilanga lingakaphumi besiya egangeni besiyagebha izihlahla zokwelapha abantu.

Amahlamvu ezihlahla aluhlaza lamazambani esiwalima emasimini kanye lamabhanana, umuntu engakudla kuyaqinisa umzimba njalo kuyelapha eminye imikhuhlane.

Amafutha ayenziwe ngemithi yesintu sebeyihlanganise leminye eyeskhiwa bayenza amafutha ikakhulu athwalwa ngomama abahamba bezigcoba ngawo lapha emlonyeni besenzela ukuthi babukeke bebahle.

ugogo kade eyenyangeni egula esiyadinga usizo lokuthi elatshwe inyanga ifike yamnika umuthi ugogo umuthi lowu kade usephepheni elimhlophe umuthi oyimpuphu uthe ephuma wavula ukuthi ebone

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezinye zilamaluba alithanga zonke izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu empilweni zabantu, abantu abagulayo bayazilapha ngemithi leyi ngoba ilula ukutholakala.

Sokukhona umuthi omama abageza ngawo amakhanda abo inwele zabo, ukuze zihlale zihlanzekile ngaso sonke iskhathi. Umuthi lowu uyenzwe ngemithi yesintu, sebehlanganise leminye eyeskhiwa. Iphakathi kwetshubhu emhlophe, ebhalwe ngamabala aluhlaza

Eminye imithi yesintu eyenziwe nge cena bayabe beyifakile ezigubhini. Isigubhu esinye silombala olithanga esinye njalo silombala omhlophe. Zonke izigubhu lezi zibhaliwe ibizo lomuthi iphakathi.

Eminye imithi yesintu elapha ubuhlungu bomgogodla sebeyifaka phakathi kwezigubhu ezinkulu, ezilombala omhlophe, ezilezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka ziyabe zibhaliwe. Eminye njalo iyabe iphakathi kwamagabha amhlophe.

Okunye ukudla kwesintu okumele sikudle imizimba yethu iqine, amabhokisi alemithi yesintu phakathi imithi leyi iyathengiswa ikakhulu emadolobheni kukhona njalo ibanana, ibanana ungalidla umzimba uyaqina.

Emadolobheni kukhona indawo lapho osokuthengiswa khona imithi yesintu. Abantu abahlakaniphileyo bayahamba besiya zigebhela imithi le emakhaya, bebuya beyifake ezigubhini, bebuye layo emadolobheni bezoyithengisa bezitholele imali.

Igabha lamaphilisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe .Lona igabha lilombala omhlophe liphinde libe lesivalo esimhlophe amaphilisi aphakathi aqeda ubuhlungu emuntwini ogulayo.

Imithi yesintu esemangcebethwini etshiyeneyo eminye imhlophe ilamaluba alithanga eminye njalo iyizigojwana ezincane eminye njalo ilokhe injalo isase ngamahlamvu yonke iyelapha.

abantu abasemasimini okulinywe khona ichena abanye bagqoke izikipa ezimhlophe abanye bagqoke izikipa eziluhlaza kukhona lezimota lesihlahla esikhulu

Imithi yesintu efakwe phakathi kwamangcebethu amanengi atshiyeneyo eminye imithi ilamaluba amhlophe Kanye lalithanga eminye njalo ilokhu injalo iyizigojana encane ezilamahlamvu aluhlaza

Igabha elimhlophe elomuthi lingaba lamaphilisi lilesivalo esimhlophe linanyathiselwe iphetshana elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhaliweyo ngamabala amhlophe ibizo lomuthi.

Amakhiwa asekwenzile njalo, sokulamafutha okugcoba imilomo, amafutha lawa ayenziwe ngemithi yesintu, ehlanganiswe leminye imithi yesikhiwa, omama bagijime bayathenga ngoba izinto bayazithanda.

Imithi yesintu iluncedo kakhulu kanye lasebantwini abagulayo njalo eminye imithi yesintu bengayihlanganisa leyesikhiwa bayenza amasepa abantu abathi nxa begeza bayawasebenzisa ayabe enukelela mnandi.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe, njalo lilesivalo esimhlophe. Amaphilisi ayabe evalelwe ukuze angatshaywa ngumoya. Libhaliwe ngamabala amhlophe.

Iminye imithi yesintu esiyinathayo eqinisa umzimba iyawe iphakathi kwenkomitsho, ilombala omhlphe. Eceleni lamanyatshisi kumbe ama oreji lezihlahlakazana ezilamahlamvu amancane, ezilamaluba amhlophe.

Eminye imithi yesintu isithengiswa emadolobheni iyabe ifakwe phakathi kwamagabha, amagabha lawa ayabe elezivalo eziluhlaza amanye njalo eleziciko ezimhlophe phezulu

Imithi yesintu esizilapha ngayo kumbe nxa ugula ungahamba enyangeni ,inyanga ifike ikunike umuthi, yonke imithi leyi siyathola ezihlahleni ezigcwele egangeni ezitshiyeneyo.

Izihlahla ezinengi esizithola egangeni zilusizo kakhulu empilweni zabantu. Abantu abanengi bayazisebenzisela imithi yesintu nxa begula ngoba ilula ukutholakala.

Izihlahlakazana esizithola egangeni siyaphinda sithole lamaluba, amaluba aluncedo kakhulu ebantwini abagulayo impande zamaluba ziyelapha kakhulu abantu abahlala bebulawa ngamazinyo.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni zilamaxolo ikakhulu isihlahla somganu abantu abanengi bayasebenza amaxolo aso ikakhulu nxa bebulawa ngamoxolo siyelapha kakhulu ixolo elibuhlungu.

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza esikhula sinaba asiyi phezulu sisithola egangeni, egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo zonke zilosizo izihlahla lezi ziyelapha abantu abagulayo.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu aluhlaza izulu liyana yisikhathi esilungileyo ebantwini abagebha izihlahla ngoba phansi kuyabe kumanzi zigebheka lula izihlahla nxa befuna impande.

Kulezi insuku abantu abanengi sebebona kungcono ukuthi bezisebenzisele imithi yesintu nxa begula ngoba ilula ukutholakala. Amaphilisi kulezi insuku asethengiswa awasekho esibhedlela.

Amahlamvu ezihlahla agcwele egangeni ungawadelela nxa ubona ucabange ukuthi awala ncedo kodwa aloncedo kakhulu kulapho esithola khona imithi yesintu kulawo mahlamvu siyawathatha siwawomise sibesesiwagiga ecine eseyimpuphu nxa usidla ilambazi nsukuzonke ekuseni uyafaka phakathi.

Icena lingumuthi wesintu. Liyelapha inyamazana kumbe abantu. Icena lilusizo kakhulu emphilweni zabantu, liyelapha inkukhu nxa zigula. Amanzi enathwa zinkukhu uyajikela icena phakathi.

Imithi yesintu iyelapha loba kuthwa ugula wuphi umkhuhlane, sebenzisa umuthi wesintu uzasila njalo utholakala lula, utholakala ezihlahleni ezigcwele egangeni ungabuthethe amahlamvu kumbe impande konke kuyelapha.

Amahlamvu ezihlahla alusizo kakhulu ebantwini abagulayo abanye njalo ngabathatha amaxolo ezihlahla abanye ngabathatha impande bayabe besiya zelapha ngekhaya izihlahla ezigcwele egangeni ziqakathekile zonke.

Egangeni kulezihlahla ezinengi ezelaphayo. Kulesihlahla okuthiwa lichena, sisithola egangeni. Silusizo kakhulu ebantwini abagulayo abalezilonda kanye lezifuyweni.

Kulokhe kukhona abantu abalokhe besasebenzisa imithi yesintu nxa begula. lmithi leyi, bayithola kakhulu ebantwini, esibabiza ngokuthi zinyanga. Belapha abantu ngemithi yesintu, eminengi, etshiyetshiyeneyo,

Abantu abanengi bayathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni ungathatha impande amaxolo kumbe uthathe amahlavu izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu empilweni zethu.

Isihlahla esisithola egangeni esilamahlamvu amade aluhlaza, abanye ngabathatha amahlamvu ,abanye njalo ngaba quphuna isihlahla lesi befuna impande besiyazelapha emakhaya nxa begula.

ezinye izihlahlahlakazana esizithola egangeni ziyabe zilamaluba abomvu ezinye njalo zilamaluba alithanga zilahlamvu amancane aluhlaza zonke izihlahla ezigcwele egangeni ziyanceda kakhulu abantu abagulayo abathanda ukuzelapha ngemithi yesintu

Imithi yesintu eminye iyabe ingamahlamvu amancane. Umuntu uyabuya athathe afake phakathi kwesigubhu athele amanzi . Ahlale insuku ezintathu abesenatha, abanye njalo bayasebenzisa imithi yesintu eyimpuphu.

Ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni abantu abazelapha ngazo ziyabe zilamaluba amanengi atshiyeneyo. Izihlahla zeganga zilusizo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu abagulayo ziyabanceda.

Isihlahla esilamahlamvu amancane esitholakala egangeni esilameva, isihlahla lesi silusizo kakhulu ebantwini abagulayo kumbe ebantwini abathanda ukuzelapha ngemithi yesintu.

Ezinye izihlahla ezimila egangeni ziba lamahlamvu amakhulu aluhlaza abantu bayabuya bethathe amahlamvukwesinye isikhathi umuntu athathe impande yezihlahla lezi ezinye njalo ezilama xolo bayathatha amaxolo besiya zilapha ngawo.